Ame aɖewo lé etsikunu ɖe asi. Woyiɛ tsinono ku ƒe, eyi ke woakɔ ɖa nu. Kaŋkuaviwo le eme, tɔgbewo le eme, mamawo le eme, tugbedzewo le eme. Ye eŋu hã wotɔ ɖe fi ma. Amaa ɖewo le kuku va de eŋuɔ me. Wole vava.

Efi yi nye miaƒe dukɔmetɔwo ɖe. wo le dzidzɔ kpɔm le tsatsam le ha dzi le ame mi be neva kplɔwo ƒe nyanu gblɔ. Eɖewo akpɔ be wodo woƒe kuku kple woƒe awu wo.

nuketɔwo nye xɔmedzadzraɖo nuwoe zikpi le fima seƒoƒo le fima ye xɔme tsɛ la enye

Efile ɖi fefe ƒe alo kɔƒe du ɖe eye akpɔ be ame ɖe ŋutsu ɖe tɔ kpɔ le fefe nu le woanɔ wu ɖum. Ame aɖe teŋu va na gã. Aɖewoe goa si kpɔ li wokɔ kpɔ dzidzɔ. Eha keke......

Ame ɖewo le fi be ne wova wofia nu wo alo ne wofia wo dɔwɔna, ale woato dzi atɔ wɔa dɔ, eɖewo te kpɔ teƒe nɔ anyi, eɖewo tsɛ tɔ ɖe anyi le esee, yi mekpɔe la, amegã aɖewoe bɔbɔ nɔ anyi, ya ekewoe nye yomevinɔlawo tɔ la…

Yevu ɖeɖe yi ɖevi aɖewo gbɔ va le eŋu ƒoƒo kple akaya ƒoƒo fia wɔe eye ɖevia tse wo le srɔ̃ nyuie ɖe. Wo le dzidzɔ kpɔm kpli. Yevu ɖee wɔ be dzɔ ha efia be hadzidzi le.

Tugbedzewo kple kanklo ɖewo tɔ ɖe fi la me kpɔe be eɣe ɖuɖu srɔ ƒe wotsɔ. Wò srɔ̃wɔɖudu vɔ eye wole dzidzɔ kpɔm le asi dom ɖe dzi. Eɖewo le foto ɖem.

Dɔnɔ ƒe eke eye akpɔ dɔnɔ ɖewo le dɔ ba dzi eɖewo efunɔ wɔ dzi vi, eɖewo nye dɔnɔ woe, wole wodzi kpɔm be nɔ kpɔ hayahaya eye wodzikpɔlawo tsɛ le wodzi kpɔm. Wòkpɔe amewo Do awu ɣi.

Sukuviawo aɖe le ati te eye wole fefem, le asikpoli ƒom le dzodzom, si mía pete mietsɔ ŋkɔ nɛ be ampe. Wole dzidzɔ kpɔm eɖewo do kokoŋte kple azidetsi mi we, eɖe le woƒe afɔ kpam.